Zazavavy kely mainty fihodirana ; mitondra elo miloko volondavenina .Mifatotra volo , manao akanjo ambony mavo , manao akanjo ambany manga ary manao kapa miloko mavo.

Akora fanosotra mba hanalàna volo amin'ny vatana miaraka amin'ny taratasy ampiasaina mba hanamora ny fanalàna azy. Mitentina dimanjato sy arivo sy iray alina ny fanosotra ary mitentina sivy folo folo sy dimanjato sy arivo kosa ny taratasy fanalàna azy.

Efitrano fianarana izay ahitana andian-jatovo maromaro efa lehibehibe ao anatiny. Ahitana jiro miisa roa, fafana lehibe vita amin'ny simenitra izay miloko mainty. Ahitana dabilio vita amin'ny hazo sy vy ihany koa.

Takela iray manao dokam-barotra tompon-tsolika izay hita eto Madagasikara, ahitana sarina vehivavy mitsikitsiky mamafa fitaratra fiara.

Fiara roa tsy matahodalana, mpitatitra entana izay hita eny amoron-dalana, amorona zavamaitso. Tsy ahitana mpamily eo aloha ary miseho kosa ny kodiarana anankiroa izay eto aloha miloko maintimainty avy.

Toeana madio sy malalaka izay azo hipetrapetrahana sy hifanakalozana ary koa hisakafoanana. Ahitana latabatra maromaro sy seza maromaro izay mahazaka olona roa. Ahitana ihany koa olona telo ao anatiny. Ny rindrina dia miloko fotsy sy volomboasary amin'ny ankapobeny ary feno haingon-trano.

Efitrano fianarana iray miloko fotsy ny tampany ambony ary volon-tany ny tampany ambany. Ahitana dabilio maromaro izay vita amin'ny hazo sy vy. Mahaza ankizy iray iray avy. Ahitana ihany koa andian-jatovo maromaro mianatra ao anatiny.

Olona iray mitsangana mamaky boky anatina toerana feno karazana boky maromaro. Manao akanjo ba mena, manao anatiny mainty feno soratsoratra maro loko ary manao pataloha mainty sy kiraro fotsy.

Talatalana vita amin'ny hazo miloko mavo ary hita anatina toerana izay fivarotana boky. Ahitana boky maro isankarazany sy maro loko, natao ho an'ny ankizy valo hatramin'ny fito ambin'ny folo taona.

Takelaby mipetraka amoron-dalana feno zavamaitso, izay ahitana dokam-barotrana ranomanitra an-dehilahy izay maharitra efatra amby roapolo ora. Miloko mainty io dokam-barotra io amin'ny ankapobeny.

Trano iray fanaovana volo miloko mavokely sy volom-parasy, ahitana karazana akora fatao amin'ny volo ary ahitana ihany koa vehivavy anankitelo ka ny roa amin'ireo mirandrana, ny iray manao akanjo mainty, ny iray manao akanjo mavokely ary manana volo lava dia lava ka hatreny amin'ny valahana.

Trano moderina lehibe izay manana loko maro, ahitana rihana efatra sy efitrano maro ; ny varavarana dia vita amin'ny hazo sy fitaratra ary ny varavarankely kosa dia mifefy vy ary misy fitaratra ao anatiny.

Trano iray andalam-panamboarana miloko mavo matsatso ny ankapobeny ary miloko volontany kosa ny eny amin'ny tafo. Misy varavarakely izay vita amin'ny fitaratra ary ahitana lehilahy manao akanjo fotsifotsy izay andalam-pandokoana ilay varavarakely eo amboniny.

Fandriana mifono bodifotsy fotsifotsy misy kisarisary, ahitana kavina roa eo amboniny sy fehy tenda izay miloko lokombolamena tsirairay avy izy ireo.

Vehivavy roa maka sary eo alohana zaridaina maitso, manao akanjo fotsy lava hatrany amin'ny kitro kely izy roa ireo ary samy fohy volo avokoa ; ny ilany avy any ankavia dia manao solomaso.

Fitaovana iray fanosotra amin'ny volo mba hahatsara sy hahasalama azy bebe kokoa. Ahitana karazana akora izay vita amin'ny zava-maniry natoraly ao anatiny ary ahosotra amin'ny volo izy io rehefa mbola lena ny volo ary kobanina avy eo.

Fiangonana iray miloko fotsy sy volomboasary. Ahitana varavarana maromaro sy varavarankely izay samy misy haingony fitaratra avokoa, ahitana tilikambo vita amin'ny boriky ary ahitana fefy vy.

Sary maneho ny maha Malagasy : ahitana lambahoany ary ahitana vehivavy ary lehilahy mianjaika manao ny akanjo maha malagasy isaky ny faritra misy azy.

Vehivavy iray manao akanjo mena mena, mitodika mankany aloha mampiseho ny randrana izay eo amin'ny lohany. Ny randrana moa dia bango izay fanaony afrikanina ary tena ataon'ny ankamaroan'ireo vehivavy Malagasy mba hampamora lava volo sy mba hiaro ny volo.

Sary fanehoana ny marikan'ny toerana fivarotana fanaka iray. Vita amin'ny hazo ny tokotanin'ilay sary, ary ahitana soratra miloko manga, miloko mainty, sy miloko fotsy.

Talatalana vita amin'ny hazo izay miloko mainty ary hita anatina toeram-pivarotana iray. Ny eo ambonin'izany talatalana izany dia ahitana fitaovana fanaovana fandokoana izay amin'ny vidiny maro samihafa.

Lalana iray ahitana karazana fiara kodiaran-droa sy kodiaran'efatra mitoby mitohana ao anatiny. Manodidina azy kosa dia ahitana karazana andrinjiro sy zavamaitso ary ahitana karazana trano.

Borosy mipetraka eo ambony lamba mena. Raha mitaha amin'ny endriny dia mafy dia mafy izy. Ampiasaina hanadiovana trano na koa hanadiovana lamba na koa ampiasaina rehefa misasa izy ity, izany hoe manasa tongotra.

Gazety iray izay mivoaka eto Madagasikara ahitana andindininy momban'ny resaka fifidianana "depute" eto Madagasikara ary ihany koa fiainana ara politika maro samihafa.

Vatandehilahy iray mainty hoditra izay manao akanjo maivana na ny ambony na ny ambany ary miloko maramara, mainty sy fotsy izany akanjo izany.

Toerana fanaovana volo ahitana talatalana fampirantiana ireo lokom- bolo azo atao ao amin'izy ireo ; ary ahitana vehivavy manana volo miloko volontany, manao an-kanjo menamena misy tsipika fotsifotsy mampiseho ny volony miorongorona avy natao.

Toerana iray, ahitana lavarangana vy fotsy, feno zavamaniry maitso manodidina azy ary misy zavamaniry amin'ny lokony mavokely sy loko maro samy hafa ; afaka ahitana lanitra manga, misy rahona fotsy manodidina azy ary ahitana ranomasina feno lakana fotsy.

Modely milokolokom-bolamena izay hita anatina trano fivarotana iray misy bozabozaka. Mampiranty akanjo lava dia lava mampiseho tanana ary miloko mavokely.

Toerana fivarotana lehibe iray eto Madagasikara ahitana entana vita malagasy sy nafarana avy any ivelany. Misy amin'izany ny zava-pisotro izay tsy hita afa-tsy eto Madagasikara, ahitana ihany koa kitapo izay nafarana avy any ivelany ary ahitana karazana tsakitsaky mamy sy masira sy zava-pisotro maro samy hafa .

Zaridaina andalam-panamboarana ahitana zava-maniry vao mitsiry vitsivitsy ao anatiny sy hazo efa ela naniriana , miloko maitsomaitso sy menamena . Ahitana ihany koa daba misy simenitra sy angady ao anatiny ary siny miloko mavo sy seza vita avy amin'ny vato manodidina azy .

Sisin-dalana iray ahitana sarety fitaomana entana izay miloko maitso eny amin'ny sisiny ary ahitana toeram-pivarotana voarafitra vita amin'ny hazo, sy latabatra vita amin'ny hazo ary gony izay misy entana ; ahitana ihany koa rindrina vita amin'ny simenitra sy vato ary misy ampahany vita amin'ny vy.

Lehilahy mainty fihodirana manao akanjo maramara mainty sy fotsy ambony ambany mampiseho tanana sy mampiseho ranjo, mitsangana eo alohan'ny trano miloko fotsy misy varavara kely vita tamin'ny fitaratra hazo izay mifono vy, io lehilahy io.

Lalana izay ahitana mpitondra biskileta maromaro mandalo ahitana zavamaintso eny amin'ny sisiny. Ahitana trano vita avy amin'ny falafa ihany koa, ary ahitana ranomasina izay misy lakana eo amboniny.

Fitaovana maro samihafa ikolokoloina ny ao an-trano sy hanadiovana ny vatana hita amin'izany ny odimoka, ny fanadiovana nify, ny savony fanositra rehefa mandro ary ihany koa ny ranon-tsavony fampiasa raha hanadio tarehy

Toerana fandraisana lanonana toy ny batemy na batisa, ny fanambadiana na ihany koa fandraisana fanasan'ny Tompo ; malalaka ny toerana ary feno zava-maintso eo antokon-tany ary afaka hiantsonan'ny fiara.

Toerana iray ahitana tananan geza be sy trano maro be izay mipetraka eto Madagasikara. Hahitana ihany koa zava-maintso manodidina azy, ary hahitana karazana tanim-boly sy tanimbary.

Vehivavy iray manao ankanjo fotsy, zarazara fihodirana ,manana volo mainty mifatotra, misanga eo aloha, manao manja maso izy, manao solo volomaso ary manao lokomena mangirana.

Trano iray misy gorodona vita avy amin'ny hazo ahitana pataloha miranty eo amboniny izay miloko maramara, ahitana ihany koa talantalana fampiratiana kiraro maromaro.

Tranom-barotra ahitana fitaovam-pitaterana mandeha kodiaran-droa ary amin'ny solika, misy karazany maro ao amin'izy ireo ary ahitana loko maro toy ny mainty, fotsy ary koa mena.

Toerana lehibe iray; hivoriana vatan-dehilahy maromaro izay eo anivon'ny polisim-pirenena manao filatroana. Manao fanamiana mitovy avy izy ireo ary samy mitondra basy tsirairay avy.

Tranom-barotra iray, ahitana olona avy nividy ronono sy mofo ary tsakitsaky masira majinijinika, ahitana ihany koa talatalana izay hivarotana ronono amin'ny endriny maro samihafa ary ahitana ihany koa tsakitsaky mamy isakarazany.

Vaovao izay mivoaka amin'ny faritra maro samihafa eto Madagasikara anisan'izany Antsiranana, Mahajanga, Toamasina, Fianarantsoa ; izay mitantara ny andinidininy momba ny fiainana ara-politika sy ny tranga-piaraha-monina izay miseho eto Madagasikara.

Jiafotsy miloko manga, maintso ary fotsy ahitana harona misy vary sy laoka ary sotro vita amin'ny vy ao anatiny, ary ahitana ihany koa vilia mitokana misy vary maina miloko fotsy etsy ankilany.

Vorona roa miady eo ambonina bozaka. Ny iray mikopa-kelatra ary ny lokon'izany elan'izany dia miloko mainty sy fotsy. Ary ny vatany kosa dia miloko maramara ary manana vava matsoko sy maranitra ary lava. Toy izay ihany koa ny anankiray fa saingy tsy mikopa-kelatra.

Ranomasina miloko manga izay manonja moramora ary manana morona vita amin'ny vato, ahitana ihany koa lanitra manga dia manga izay misy rahona kely fotsifotsy eny amin'ny sisiny.

Vehivavy iray manao solomaso sy mitazona finday, manana volo lava hatreo ambany soroka miloko mainty, manao akanjo mainty manara-batana hatreo amin'ny lohalika ary misy sarina voninkazo mena sy manga izany akanjo anaovany izany.

Trano fanaovana alim-pandihizana mitafo fanitso izy io ary miloko amin'ny loko maro samihafa, manana tokontany lehibe izy eo alohany ary mifefy vavahady vy fotsifotsy sy manana lavarangana fotsifotsy vita amin'ny vato.

Talatalana anatina tranom-barotra iray izay hahitana akora natokana ho any lehilahy; ao ny fanasana loha ao kosa ny akora izay fanaovana manomanitra fatao amin'ny elika sy fatao amin'ny fatana.

Talatanana vita avy amin'ny hazo miloko fotsy ary misy lovia sy kaopy gasy feno osodoko izay manamarika ny Madagasikara isaky ny lovia sy ny kaopy jifaina izy itony mba ho fahatsiarovana ny fandalovana teto Madagaskara.

Trano lehibe maromaro izay mitoetra eo amoron-dalana. Maro amin'izy ireo no toeram-pivarotana ary misy ihany koa anefa ny toeram-ponenan' olontsotra ny ankamaroan' izy ireo dia feno takela- by misy dokam- barotra eo alohany ary misy amin'izy ireo ihany koa ahitana andrin- jiro eo anoloany.

Fiara tsy mataho-dalana iray miloko mainty izay mitondra marika fanta-daza erak'izao tontolo izao, miakatra amina lalana rarivato izay hita eto Antananarivo.

Efitrano fianarana miloko mavo ny tapany ambony ary miloko folondavenina ny tapany ambany, ahitana varavarakely fitaratra sy fafana mainty ngeza be eo aloha, misy ihany koa dabilio vita avy amin'ny hazo sy vy maromaro ao anatiny, ahitana ankizy mianatra mitondra fitaovam-pianarana anaky dimy ary ahitana mpampianatra iray eo aloha.

Vehivavy iray anatina toerana fanaovana volo, manana volon-koditra miloko fotsifotsy izy, manao bango soribilana ary sady mirandrana, manao manjamaso, manao lokomena ary manao kavina mangamanga.

Marika hamantarana toeram-pitsaboina iray izay mitondra ny anarana hoe : "Inona vaovao dokotera". Sary miloko fotsy, manga ary mainty ary ahitana irony fitaovana fitsapana fitempon'ny fo izay ampiasain'ny dokotera irony.

Andian'olona maromaro mitan-dahatra ahitana ankizy izay manao fanamina mpianatra eny amin'ny karabola miisa enina ary ahitana andian-jatovo miisa dimy.

Tranombarotra iray ahitana talantalana feno firavaka maro ao ireo fatao amin'ny tenda. misy ny fatao amin'ny sofina ary misy ihany koa ny fatao amin'ny tanana, misy ny vita aminy tolana, misy ny vita amin'ny plastika ary tsy vitsy ihany koa nefa ireo vita amin'ny vatosoa.

Boky mitantara tantarana vehivavy iray izay antsoina hoe Malala, izy io dia nanovan'izao tontolo izao tamin'ny alalan'ny fiadiana ho an'ny fampianarana.

Akora famatorana volo, izay lamaody dia lamaody amin'izao fotoana izao. Maro ny tovovavy izay efa manana azy, maro ihany koa nefa ireo mbola mitady. Miha miakatra hatrany ny vidin'ity fato-bolo ity, noho izy io be mpitsiriritra.

Karazana haitao sy zava-kanto vita gasy ahitana ohatra satroka vita amina satroka vita amin'y rofia, Ahitana karazana firavaka ihany koa vita amin'ny taolana . Anisan'izany ny fehitanana. Ahitana ihany koa kopy ahitana hosodoko vita malagasy sy karazana valizy zava-maneno vita malagasy.

Fiara lehibe tsy mataho-dalana iray tsy misy mpamily ao anatiny, miloko mainty ny familiana ao anatiny ary miloko fotsy ny ivelany misy kisarisary miloko mainty sy mena.

Lalana iray ahitana trano lehibe fotsifotsy feno karazana mpivarotra eo amin'ny sisiny. Ahitana mpivarotra firavaka ohatra. Amin'ny sisin-dalana kosa dia ahitana seza mitoby eo alohan'ny tranombarotra ahitana lehilahy roa sy vehivavy iray mandeha.

Toeram-pivarotana sakafo masaka izay ahitana karazana tsakitsaky sy mofo. Amin'ny endriny maro samihafa masira na mamy ary ahitana atody ihany koa.

Olona iray mipetraka eo amin'ny toeran'ny mpamily fiara, maintimainty fihodirana, lehilahy manao satroka manga sy ambonin'akanjo maitso. Mitazana ny manodidina, izay ahitana trano mavomavo sy fiara ary olona maromaro mipetraka eo amina bozaka sy nitafa manodidina.

Trano misy rindrina fotsifotsy ary miloko maitso ny gorodona eo aminy. Ahitana seza lehibe misy lamba maitso, ahitana latabatra eo afovoany, ary seza anankiray mitokana misy lambany fotsy.

Aram-be izay ahitana entana amin'y toby amidy amin'ilany avia sy avanana, avy any ankavia dia ahitana lamba izay fatao atiny akanjo ary avy aty ankavanana kosa dia ahitana entana karazany samihafa kojakoja tokatrano sy karazana kilalao ho any ankizy.

Fitaovana fampiasa an-dakozia mandeha amin'ny herinaratra ary fampiasaina mba hanampotserana sakafo na koa hanamboarana zava-pisotro. Misy hafianganam-pandeha miisa roa izy ary mahazaka rano eo amin'ny ray faingo dimy litatra.

Trano hazo izay nentimpaharazana nolovaina tamin'ny andron'ny faha mpanjaka ; miloko maintimainty, manana tokotany bozaka manodidina azy ary misy trano vato ao aorinany.

Paoma maro be mipetraka anatin'ny boratra nafarana avy any ivelany izy ireo ary misy karazany roa. Ao ireo karazany miloko maintso mifono amin'ny lamba menamena ary ao ireo karazany miloko mena mifono anatin'ny lamba maintsomaintso.

Lalan-dehibe iray ahitana fiara-kodiara efatra miloko fotsy mandeha eo afovoany ary fiara maromaro mitoby eny amin'ny sisin’izany lalana izany. Manondidina dia ahitana zava-maintso, ahitana andrin-jiro maromaro , ahitana trano ary ahitana tambo lehibe.

Akora fanosotra amin'ny volo ho an'ireo olona izay manana volo mihorongorona ka te hampahita tsara izany. Ahitana akora natoraly toy ny karazam-boninkazo, ny vahona ary koa ny menaka zavoka ao anatiny.

Trano iray fanaovana lanonana ahitana olona maromaro ma ndihy izay tarihana lehilahy iray sy vehivavy manao akanjo mangamanga anankiroa eny ambonina sehatra izay ahitana ihany koa mpitendry zava-maneno maro samy hafa.

Ankizy kely telo ka ny anankiroa amin'izy ireo dia tovovavy ny anankiray fohy volo ary ny anankiray kosa mifatotra volo samy manao kisarisary amin'ny taratasy voatapatapaka avy izy ireo ny iray manao kisarisary amina taratasy menamena ary ny iray kosa manao kisarisary amina taratasy izay tokontaniny fotsy misy faritra mangamanga ary manao kiteboteboka eo amin'ny faritra mangamanga

Kojakojam-behivavy karazany maro ahitana loko maro sy fampiasana azy maro, misy ny fatao amin'ny hoho misy ny fatao amin'ny molotra, maro ihany koa ny fatao amin'ny maso sy volomaso ary tsy vitsy ny fatao amin'ny tarehy.

Takela-by miloko manga amin'ny ankapobeny. Manao dokam-barotra ranon-tsavony, fanasana vilia, izay mitondra ny anarana hoe "Mira". Voalaza fa mandaitra izy io.

Toeram-pivarotana iray ahitana talatalana vita amin'ny vera izay misy karazan-tsakitsaky azo hanina eo no ho eo ao anatiny. Anisan' izany ny karazana mofo mamy izay mitentina dimanjato sy arivo ariary. Misy ihany koa ny karazana mofo masira ankoatra izay.

Toerana iray ahitanavkarazana vata fampangatsihana roa ao anatiny ny ray miloko volon-davenina ary ny iray kosa miloko manga misy fitaratra ary ahitana talatalana mihisa efatra ao anatiny.